Meshani waa meel barxad ah waxaa taagan sadax gabdhood wexey wataan xijaab jaalo ah iyo saako cadees iyo madow mobel aye gacanta ku wadaan geed ayaa gadashoda ku yaalo oo cagaaran

Meeshaani waa dhul kalarkiisu yahay cadaan waxaa yaala mara cadaan ah waxaa dulsaaran Kuul kalarkeedu yahay jaalo

Meeshaan waa dhul cadaan ah waxaa yaalo jijin kalarkeedu uu yahay dahabi.

Meeshaani waa qol waxa fadhiya afar nin waxay wataan shaati cadaan ah miis alwaax ah ayaa hortooda yala warqado aya u yaalo wax ayey ku qoraayaan Derbiga kalerkiisu waa cadees

Meeshaan waa boor kalarkiisu waa cadaan iyo seytuun. Waxaa kusawiran labo saxan oo biidso ah oo dahabi ah waxaa yaalo caag waxaa kujiro cabitaan qaxwi ah.

Meeshaani waxaa yaalo armaajo waxaa saaran caruurta waxaa weeye fananad saakoyin garano kursi cadaan ayaa yaalo meesha

Meeshaan waa laami waxaa socdo baabuuro nin ayaa laamiga geeeskeeda joogo oo wata shaati cagaar

Meeshaani waa meel qol ah waxaana ku yaalo jaranjaro colour keedu yahay qalin derbigu waa qalin albaabkeedu waa qaxwi daah ayaa ku dhegan meshaan colour kiisu yahay fiyool iyo cadaan

Meshani waa miis kalarkiisa waa cadees sanduuq ayaa dul saran nin ayaa ku sawiran oo shati qalin wato shulkuna aaa shul qalin ah

Meeshaan saxan qalin ah ayaa yaalo waxaa kujiro qado iyo suugo gaduudan yaanyo simisaam, ansalaato iyo canjeelo.

Meeshaan waa iskuul waxaa fadhiyo gabdho waxa jooga geesaha waxay qorayaan warqad cagaar ah ay qalin dharka ay wataana waa dhar jaallo ah.

Meeshaani waa meel laami ah waxaa maraayo bajaajo gaariyo waa weeyn ayaa meesha baakin san bajaajada kalarkiisu waa gaduud ah buumo cagaaran ayaa meesha ka muuqdo

Waa miis cadaan ah waxaa saaran labo gacan waxaa saaran cilaan gaduud ah cidiyahana waa gaduud.

Meshaani wax yaalo kartoon wax ku jiro caago cag cagaar ah iyo caag iyo bakado cad cadaan ah

Meechani waa wurba waxa joogo wiil iyo miis kalarkiisu uuyahay cadays waxa adjoogo jiingad

Meeshaani waa hool waxaa fadhiya nin kursi ayuu ku fadhiyaa miis ayaa agyaalo oo cadaan ah waxaa kor saaran buuk kalarkiisu cadaan uu yahay asigana shaati buluug iyo cadaan ayuu wataa derbiga kalarkiisu waa cadaan

Meeshaani waa jiko kalarkeedu cadaan daaqada cadaan armaajo shagaaxa kalarkisa maacuun baaquli

Meshaani waa qol waxaa yaalo fadhi kalrkiisu yahy kalarkiisu yahay dahabi iyo cadees barkimah cadees iyo dahabi iyo qalbin darbigna darbi haleesan mutuleelkane waa cadaan

Meshan waa miis waxa ino yaalo saxan oo alwax ah waxasaran labo bisso kalarkoda yahay kalar dahbi ah nin ayaa gacanta kuhayo

Meeshaan waa darbi kalarkiisu waa cadeys waxaa kudhagan labo warqad waxaa kusawiran gabdho. Warqada kalana waxaa kusawiran wiilal taagtaagan.

Meshani waxa yaalo saxan nin ayaa gacanta ku haayo waxaa ku oos jiro malaay bur ansalaato iyo yaanyo iyo basal

Meeshaan waa dhul duur ah waxaa kabaxaayo caws cagaaran iyo geed cagaaran waxaa joogo shinbiro.

Meshaani waa dhuul kalarkiisu yahay cadees waxaa yala caag cadan iyo madoow ah waxaa ku jiro shati jaale iyo qaxwi iskugu jiro derbigana waa cadan

Meeshaani waa qol waxaa yaalo sariir Dhar cadays qaxwi sariirta korkeeda saaran

Meeshaani waa carwo waxaa yaalo caagag cadaan ah waxaa ku jira saakooyin kalar koodii yahay qaxwi iyo buluug iyo cadaan iyo jaalo derbiga waa derbi cadees ah

Meshan waa miis cadan ah waxayalo kobo kalarkoda yahay madow gadal waxyalo darbi madow io gaduud io qaxwi ah

Meeshaani waa barxad banaan kuraasman ayaa yaalo cagaar iyo cadaan waxaa ka baxaayo geedo cagaaran

Waa kartoon waxaa kujiro afar bac oo kalarkoodu yahay qaxwi, seytuun, jaale iyo cagaar.

Meeshaani waa miis dhalo dahab ku jiro dahab farabadan ayaa taalo caag ayaa dulsaaran oo madow waxaa ku jira katiin iyo faraanti iyo gacan

Meshaani waa dhul banan midabkiisu yahay qalin dhex yalo shati iyo surwal cagaaran alwax ayaa ku suran shatiha kabaha kalarkiisa waa cadan

Meeshaani waa meel hool roog cagaaran ayaa fidsan kuraasman way yaalana fadhina wuu yaalo qaxwi iyo cadays yahay

Meshani waa musqul waskad aya kutalo kalarkeda yahay cadan darbiga musqushana waa cadan mutuleelka

Meshaani waa qol waxaa yaalo kursi waxaa saran darbig gabsaar kalarkiisu yahay baluug iyo basali gabsarkun waa basali armajad mesha taalo waa cadaan dhulkane waa cadees

Meshani waa qol waxa yaalo fadhi midabkisa u yahy biyol daahana waa cades ama cadan darbigana waa cadan miskana waa mis madow ah

Meeshaan waa tukaan waxaa yaalo armaajooyin waxaa saaran dhar caag cadaan ah ayaa yaalo waxaa kujiro suud cadeys ah iyo surwaal cadeys ah.

Meeshaan waa hool waxaa joogto askar niman ah waxay wataan tuute kalarkiisu waa cadeys iyo cagaar ah koofi madow na way wataan iyo koofi cagaaran. Darbiguna waa cadeys dhulkuna waa cadeys.

Meeshaan waa meel masaajid ah waxaa joogo wiilal waxay wataan qamiisyo kalarkiisu uu yahay buluug, madow, cadaan iyo cadeys. Darbiguna waa cadeys ah. Nin ayaa tukanaayo.

Meeshaan waa dhul banaan ah waxaa yaalo miis alwaax ah waxaa saaran shaatiyo kalarkeedu uu yahay cadaan, qalin iyo gaduud iyo fanaanad madow ah.

Meshaani waa meel banaan ah waxaa jogo wilal far badanjingad wax kadhisan guri qoryo ah wilasha funaanado ey wataan dhulak ey fadhiyaan

Meshaani waa qol waxaayaalo dhalo amsaami fadhi ayaa yaalo oo qalin ah caag ayaa dhax yaalooo cadaan ahwaxaa jiro abin madow ah

Meeshaan waa meel barxad ah banooni ayaa lugu dheela wiilal ayaa taagan oo wato fanaanado jaale ah iyo shaati cadaan ah. Geed ayaa gadaashooda kabaxaayo oo cagaaran.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo miis cadaan ah waxaa dulsaaran kumbuyuter iyo dhalo midabkoodu waa madow. Cabaayad cadaan ah iyo qalin madow ayaa yaalo. Darbiga waa cadaan, dhulkuna waa cadaan.

Meeshaan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa kujiro canjeelo itoobiyaan iyo sawaayad iyo jikin. Cabitaan ayaa yaalo oo tag away ah waxuuna kujiraa jikada.

Meeshaani waxaa taagan wiil waa jeegad cad ah

Meeshaani waa meel hool ah waxaa jooga makarofan madow darbiga wa cadays madow iyo jaallo

Meshani waa qol waxa kadhisan armaajo ayaa ka dhisan kalarkedu uyahay cadaan iyo cambe iyo qaxwi kursi qaxwi ayaa yaalo miis qaxwina wuyalaa darbigana waa darbi cadaan

Meshan waa miis qudar lakugado waxa bacyal kujira yaayo io kabsar io cambo yayad dhulka eey tala io liin dhanan naga ayaa mesha joogto

Meeshaan waa meel barxad ah geed ku yaalo naag ayaa fadhiso waxaa u taalo burjigo birtaawo saliid ku jirto bur ayey ku dubeeysaa iyo sanbuus ayaa baaf ugu jiro

Meeshaan waa laami waxaa joogto askar ayaa kugaardineyso waxay wataan calaamad ayay gacanta ku wataan dharkana waa fanaanad cadaan ah iyo shay hoos waa buluug.

Meeshaan waa qol howl ah waxaa joogaan niman fara badan kursi gaduudan ayay ku fadhiyaan miis dameeri kalarkiisa eh ayaa agtooda yaalo warqad cadaan iyo laabtoob madow ayaa yaalo shaatiga ay wataan waa cadaan suudku waa madow iyo suud dameeri ah.

Meeshaani waa tugaan kalarkiisu uu yahay cadaan waxaa yaalo caag cadaan ah sedax saago ayaa saaran kalarkeedu uu yahay jaalo, madow iyo cagaar

Kani waa miis bir ah kalarkiisu waa qalin waxaa yaalo buskud dhawr nuuc ah sida cadaan iyo buluug, cadaan iyo qaxwi, shay jaale ah.

Mashani waa meel hool ah waxaa ikugu imaaday gabdho iyo wiilaal mursi ayuu ku fadhiyaa gabar ayaa usoo sokeyso wexey wadata buug kalarkiisu yahay bulug derbigu waa cadees dhulkuna waa cadees

Meshaan waa beer ka dhex furan biyo webi dhulka waa dhul bacada oo gobo ah wax ka baxayo geedo hanbaladisu ay yihiin hanbalo bal balaran wana cagaar

Meeshaan waa qol kalarkiisa darbiga waa qalin. Armaajo ayaa kudhisan, kursi ayaa yaalo. Armaajaduna waa cadaan, dhalo ayaa darbiga saaran oo madow ah. Daahana waa qaxwi.

Meeshaani waa meel laami ah caro lagu kedinaayo waxaa maraayo cagaf cagaf kalarkoodu waa jaalo nin ayaa meesha taagan oo sawiraayo gaari yariis ayaa yaalo oo qashinka lagu kuraayo

Meeshaani waa boor kalarkiisu waa jaale waxaa yaalo

Meeshaani waa qol waxaana yaalo armaajo miis iyo kuraasman daahu waa madow darbigu waa cadees miiska iyo fadhigu waa qaxwe armaajaduna waa qaxwe

Meshani waa meel waxaa yaalo miis cadaan ah waxaa saaran fiiswooshyaal bomatooyin ayaa yaalo kalarka oo ka kooban yahay cadaan iyo buluug bagaroonka dambe waa cadaan iyo dahabi iskugu jiro

Meshani waa mel carwo ah waxayalo cagag cadan ah waxa kujira afar sako kalarkis oow yahay jale qaxwi madow beseli bagronka babe waa cadan

Meeshaan waxaa yaalo miis alwaax waxaa saaran cabitaan caag kujira kokokoola dhulka banaankisa ne waa meel doog ah oo caara ah

Meeshaan waa meel masaajid ah waxaa iskugu imaaday wiilal badan waxay wataan shaatiyo iyo qamiisyo. Darbiguna waa cadaan nin ayaa taagan oo wax duubayo.

Meeshaani waa meel xeeb ah waxa ku xiran dooman kalarkeedu yahay guduud fiilooyin Aya meesha yaalo iyo alwaaxyo

Meeshaani waa meel dhagax ah waxaa saaran caag midabkiisu yahay cagaar Faloowar cagaaran ayaa dulsaaran background guriga waa cadaan dhulkiisana waa cadaan

Meeshaan baakad ayaa yaalo waxaa kujiro katiinad kalarkeedu waa dahabi kuulasheedu waa dahabi. Dhulka uu yaalo waa cadaan.

Meshanii waa meel cadan ah oo dhul ah waxaa yalo dhego kalar kiisa uyahay kalra dahabi ah waxaa ku dhex jira shey gaduudan

Meshan waxaa yaalo paakad kalrkeedu cadaan iyo cagaar yahy poomaato wey taala iyadan kalarkeedu cadaan yahay dhulka uu yalana waa dhul cadaan ah

Meeshaan waa meel hool ah waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Kalarka kuraasta waa dahabi, miiskana waa cadaan. Dhulkana waa dahabi, darbiguna Waa cadaan iyo dahabi.

Meeshaan waa barxad aad u Wayn oo bacaad ah waxaa joogo niman iyo gabdho. Gaariyo cadcad ah ayaa meesha yaalo.

Meshani waa qol murayad aya kadhisan waxa yala falawar qaxwi ah darbiga wa cades miis ayaa yalo o qaxwi ah kursina wuyala o qalin ah miiska baakado aya saran

Meeshaani waa qol waxaa yaalo labo joodari colorkiisa uu yahey cadees dhulka ayuu yaalaa gurigu waa cadees darbigu waa cadees

Meshani waxa suran cagag madow waxa kudhexjiro shati io sirwal kalarkan waa madow sirwalka shatigan waa madow dhulka oow yaalo waa madow darbigan waa cadan

Meeshaan waa meel qol ah waxaa yaalo kuraasman iyo miisas kalarkoodu waa dahabi. Waxaa saaran saxaman cadaan ah iyo falaawar. Armaajaduna waa dahabi, falaawar cagaaran ayaa halkaas kasoo jeeda.

Meeshani waa bakad bac cadana waxaa ku jira shay cagaran bakadkana waa dahabi

Meeshaan waa meel hool ah wiilal iyo gabdho ayaa joogo waxay wataan suud madow iyo shaati cadaan ah, shaati buluug ah iyo surwaal buluug ah. Darbiga waa cadeys iyo qaxwi. Gabadha usoo sukeyso kursi qaxwi ah ayay ku fadhisaa.

Meeshaan waa barxad waxaa yaalo mashiino kalar koodu uu yahay cagaar Miiska alaabo ayaa saaran

Meeshaan waa miis gaduud waxaa yaalo labo saxan oo ay kujiraan jibsi iyo rooti iyo jikin. Labo caag oo yaryar ayaa yaalo oo wax cadaan ah kujiraan.

Meshani waa hool waxa yaalo kurasman iyo miisas cad cad ah daaha waa gaduud iyo madow dhulku waa cades miiska waxaa saaran warqado cad cad ah iyo caafi

Meeshaani waa laami waxaa ku yaalo meel maqaaxi ah chicken ah derbigeeda gaduudan yahay waxaa ka taag taagaan meeshaan derbi oo cadaan ah

Meshani waa qol kalarkisu yahay cadan iyo dahabi daqaduhu waa cadan dhulkana waa cadan

Meeshaan waa boor waxaa kuqoran qoraal kalarkiisu uu yahay buluug iyo cadaan kalar ayaa dulsaaran oo dahabi ah.

Meshani waa qol gabdho ayaa jogah midna waay tagan tahay harqan ayay tolaysah miska waa cadan darbigu waa cadan jingadu waa cadan dharka aay watan waa xijab baluug ah iyo hijab madow hijab qaxwi ah

Meshani waa barxad banan ah waxatagan wll farabadan waxey watan qamisyo cadcad ah darbiga waa dirbi cades ah cag madow ah aya mesha taalo

Meshani waa hool gabdho aya fadhiya waxey watan xijab madow xijab baluug ah xijab seytuun ah xijab qaxwi ah quran ayey aqrisanay kutab ayey gacanta kuhayan

Meshaani waa dhul banaan oo kalarkiisa cadan ah waxa yala shati kalarkisu uyahay basali iyo cadan

Meshani waa meel tala ah waxaa saran faras iyo nin derbigiisana cagar yahay geedo ayaa ka baxaaya oo cagaran bir madoow ayaa ku wareegsan

Meshaani waabqol waxaa yala fadhi kalarkiisu uyahay cadan iyo madoow shulkuna waa dhuul cagaaran derbigana waa cadan

Meeshaani waa qol waxaa Waxa wataa miis ayaa horyaalo

Meeshaan waa boor kalarkiisu waa buluug waxaa yaalo muubeel cadaan ah wuuna shidan yahay.

Meeshaani waa miis waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa dulsaaran sedax saxan kale canbuulo iyo daango iyo shaax ayaa ku jiro bakeeri ayaa saaran oo tiish ku jiro iyo alwaax saliid Iyo qaando ku dhex jiraan

Meshani waa dhuul banaan ah waxaa yala caag cadan ah madoow ka koban shati ayaa saran oo kalarkiisa madow iyo cadan ow yahay ow garabka dambe cadan dhulkuu yalana waa cadees

Meeshaani waa hool waxaa yaala hidaha iyo cabaaydiisa calanka soomaliya buluug Iyo cadaan ah gambaro ayaa yaala kuraasman Baluug ah dhulkana dhul cagaaran

Meshani waa jiko waxaa yaala kuukar waxaa saaran digsi kalarkiisu yahay qalin waxaa ku dhaxjiro biyo karkarayo

Meshaani afar nin ayaa tagan sadax kamida ah shaati jaalo ayeey wataan midne shaati cadaan sh jakad kalar keedu cadaan yahay e wataan

Meshaani waa boor waxaa jifo cunug xafayad wato waxaa yala afar xafayad

Meeshaan labo nin ayaa taagan waa meel duurduur ah oo geedo cagaaran ayaa kabaxaayo. Nin ayaa wax lugu duraa shaati cadaan ah ayuu wataa.

Meeshani waa meel qudaar ah waxaa ku jiro tufaax midabkiisuna waa cagaar ah barbaro cadaan ayuu leeyahay

Meeshaani waa meel hool waxaa yaalo jaranjaro cadaan leerakana waa madow darbiga ku dhagan leer cadaan Aya ayaa ka ifaayo

Meeshaan waa meel carwo ah waxaa yaalo saakooyin iyo garamo kalarkoodu waa qalin, gaduud iyo madow. Birta ay kudhagan yihiin waa qalin.

Meeshaani waa meel barxad banaan waxa ka baxaayo coos doog ah ah mudulo yaryar ayaa ku yaalo kalarkisa yahay dahabi darbiga waa darbi cadays ah

Meeshaani waa meel suuq ah waxaa lagu iibinooyaa khudaar meelasha ay ku jiraan waa meelo qalin ah waxaayaalo moos cagaaran tufaax cagaaran moos jaala ah tufaax gaduudan

Meshani waa meel. holah waxaa jogo wiil iyo gabdho kurasayo gaduudan ey ku fadhiyaan darbigu kalar kiiso waa cadaan dahu wa madow iyo gaduud

Meshan waa mel hool ah wax kufisan maro oo qalin ah daha waa qalin falawar cadan ah aya meshayalo darbiga waa cadan

Meeshaan nin ayaa fadhiyo kursi madow ayuu kufadhiyaa miis ayaa agyaalo waxaa saaran caafi. Darbiga gadaale waa qalin.

Meeshaani waa meel shabaq ah kalarkiisu uu yahay qalin waxaa ku dheh jiro barbarooni cagaaran iyo kaabash kalarkiisu yahay fiyool

Meshani waa mel hool ah waxayalo kursaman io miis dheer ah kursmanka kalakode waa cadan io dahbi kalarka dirbiga waa dahbi io qaxwi leer ayaa kaifayo

Meeshani waa dhul banan ah cadan ah waxaa yala mashiin kalarkiisu yahay madoow iyo qalin

Meeshaani waa meel masaajid ah wiilal ayaa fadhiya pize ayey wataan kitaabo ayey ku aqrisanaayaan kalarka misaajidka waa cadaan iyo cadees daaqada waa qaxwi

Meeshaan suuq waxaa yaalo caagag buluug iyo jibsi cagaaran , buskud buluug iyo gaduud ah ayaa yaalo. Doolshuuyin ayaa lugu gadaa.

Meshaani waa meel musqul ah shamindada waa cadan derbigana waa cadaan musqusha daqadeeda waa cadan tunjigana waa cadan mesha weji shaqana waa cadan

Meshani waa meel masaajid ayaa kadhisan oo dabaq ah kalarkiisu waa cadees iyo dahabi albab ayaa meshas ka muuqda oo qalin ah

Meeshaan waa qol waxaa yaalo alaab iyo miis kalarkiisu waa qalin. Darbiguna waa cadeys, dhulkuna waa cadeys daaha waa qalin miiskana dhar ayaa saaran iyo alwaaxyo gaduud ah.

Meshani waa mel hool ah waxajogo gabdho badan waxey watan maskiga madow io ookiyalo xijab cagar xijab cades ah xijab gaduud ah

Meshan waa miis dhalo ah waxayalo caag madow ah waxa saran katiinad oo dahbi ah bagatonka dabe waa cades io madow

Meshaani waa boor kalarkiisu yahay baluug far cadan ah ayaa ku qoran saxan cadan ah ayaa saran

Meshani waa qol xawayalo fadhi io miis kalarkis oow yahay miiska cadan fadhiga waa qaxwi daah waa qaxwi roomiga waa qaxwi mutulelka waa cadan darbiga waa cades birah waa dahbi

Meeshaani waa miis cadaan ah waxaa yaalo shaati kalarkiisu yahay madow barcadaan ayaa ku jirto

Meeshaan waxaa noo yaalo sarwal geenisa ah.kalarkiisu yahay. baluug meesha uu.yaalana waa cadees

Meeshaan bac ayaa taalo kalarkeedu waa cadaan waxaa kudhex jiro shay buluug ah qof ayaa gacanta kuhaayo. Meeshaas kursi gaduudan iyo armaajo dhalo ah ayaa yaalo dhulkana waa dameeri.

Meshani waxa ino yalo qamar gaduudan mesha oow yalo waa roomi oo cadan io cades kakoban

Meeshaani waa hool dhismo ka socoto bira ayaa meelaha ka taag taagan oo qalin ah derbiga waa dameeri iyo cadaan leer kor cadaan ayaa ka shidan niman ayaa dhax taagan caro iyo jawaano ayey wadaan

Meshan waa holweyn ah waxa yala miis iyo kurasman kalarkoda qaxwi yahay miiska maro cadaan ayaa ku fidsan caafi iyo warqado ayaa yaalo darbigana waa cades dhulkana waa cades

Meeshaani waa barxad dhismo ka socoto Waxaa yaala alwaaxyo biro iyo caro iyo dhagaxman dabaq ayaa halkaas ka soo jeedo kalarkiisu waa gaduud iyo cadees guri fila ah derbiikiisu cadaan ah

Meshaani waa meel cadana waxaa yalo biro kalarkisu qalin dahabi ka koban yahay

Meshani waa miis waxayalo sedax kobo kakarkode yahay madow cades qaxwi io cadan io madow mesha oow saranyahay waa mel cadan ah

Meeshaan waa darbi waxaa saaran alwaaxyo waan meel baadiyo ah. Alwaaxyo kalarkiisu waa madow iyo qaxwi.

Meeshani waa guri waxaa yala miisas iyo kuraas kallarkoodu madoow yahay iyo debigana waa cadan albabkana waa qaxwi

Meshani waa boor kalarkis waa gaduud nin ayaa tagan mobele korsaran bakad ayow gacanta kuwata labo besso aya mesha yalo

Meshana jijin aya taalo kalarkedu dahbi yahay dhulka eey talo waa dhul cadan ah

Meshani waa qol waxa joga gabdho waxay watan xijab kalarkisa cadan ah kursi aya gabr ku fadhisa jaalo ah waa la duraya dahana waa daah gadud iyo dahabi iskugu jira

Meeshaani waa tukaan qof ayaa gacanta ku hayo rooseto kalarkisa yahay cadays iyo qaxwi basali

Meeshaani waxaa ku yaalo dabaqyo badan kalaradoodu yahay qalin iyo cadees albabka waa madow daaqadaha Waa buluug

Meshan dhul aya lanidifnay waxajoga niman waxey watan jakado cagar io jale ah dabil aya mesha yalo io iskoboyin io badiil

Meshan waa barxad gabdho ayaa isgu imaden kusiga aykufadhiyan wakursicadan ah dharka aywatan waa dhar cadan iyo balug ah jalbabo madow ayeywatan gedcagaran ayaakabaxayamesha

Meeshaan waa carwo waxaa lugu gadaa dhar raga waxaa yaalo kabo iyo surwaalo iyo fanaanado nin ayaa dhex taagan. Armaajada suke waa qaxwi mida kalana waa cadeys.

Meeshaan waa dhalo waxaa kujiro muubeelo. Waxaa meeshaan saaran muubeel kalarkiisu uu yahay cadaan.

Meeshaan waa garoon banooni lugu dheelo roog cagaaran ayaa fidsan wiilal ayaa taagan fanaanad buluug ah iyo surwaal buluug ah ayay wataan qaarna way fadhiyaan.

Meshan waa guri dirbigiiso yahay cadan ala babada waaa qaxwi miis ayaa halkaas yaalo cadan io kursi madow

Meeshaan waa carwo dhar ah waxaa yaalo saakooyin kalaradooda ay kala duwan yihiin cadays iyo baluug iyo madow iyo jaallo.

Meshaani waa qol waxaaa yaalo. mushin ayaa yaalo oo.misas ranah kalar koodu waa cadaan darbigu waa cadees dhulkun waa cadees mis cadaan ah ayaayalo

Meeshaan caag cadaan ayaa ayaalo saako ayaa ku jirata oo cadays ah boorso qalinayaa ka suran miisas ayaa halkaan yaalo darbiga waa cadaan dhulka waa cadays.

Meeshaan waa armaajo cadaan ah waxaa saaran caagag kujiro fiyoore kalarkiisu uu yahay cadaan, fiyool iyo jaale iskugu jiro.

Meshani waa meel hol ah niman ayaa iskugu imaaday aaxaa yala miis cadan ayaa ag yala mabel iyo cafi ayaa saran qamiisya cad cadan ayeey wataan iyo surwal iyo shati

Meeshaani waxaa yaalo caagag afar saakoyin ayaa ky jiro kalarka waa cadaan cadeys guduud qalin

Meshani waa meel supar markeed Miiska waa qalin waxa saran caagag iyo paakado kalrkeedu cadaan iyo cagaar yahay capitankana waaa capitaan madow furkana waa madow

Meshan dabaq dheer aya kadhisan oo qabyo ah kalarkis waa qalin geed aya kabaxayo cagaran dabaq kalo jajaban aya gees uga dhegan

Meeshaani waa meel Waxa yaalo kalarkisa yahay qaxwi cadays wuxu saaran yahay

Meeshaan waa meel suuq ah miisas ayaa yaalo wiil ayaa meesha fadhiyo wuxuu gadaa fanaanano macowsyo iyo surwaalo ayuu gadaa.

Meeshaan waxaa yaalo saxaman cadcad ah dad ayaa fadhiyo. Saxanka cadaan ka ah soor ayaa kujirto, garoofo cabitaan caafi iyo tiish ayaa yaalo.

Meeshaani waxaa inoo yaalo shaati kalarkisa yahay buluug guluusoyin cadaan meesha uu yaalana waa cadaan

Meshaani waa meel dukaan ah waxaa lagu gadaa macuun waxaa yaalo qandoyin iyo bakeriyaal iyo biyo shaaq lagu kululeeyo dhul kune waa cadaan darbigu waa cadees baa kado wey yalaan

Meshaani waa meel carwa ah waxaa yala funanadooyin kalaradoodu yahay qalin cadan madow baluug jaalo iyo gaduid derbiga ey suran yihiin waa madoow

Meeshaan waxaa yaalo baakado qalin ah waxaa kujiro ukun cadaan ah iyo ukun lakariyey oo jaalo ah iyo suugo gaduudan.

Meeshaan waa dhul banaan ah oo darbi kadhisan nin ayaa halkaas taagan. Warqad cadaan ah ayaa taalo nin ayaa gacanta kuhaayo.

Meeshaani waxaa joogo wiilal iyo gabdho oo shekay sanaaayo jakada waa cagar derbigana waa cadan wexy waataan wiilasha shatiyo cadana gebdhahana garbasar turaxad ayaa madaxa uga xiran

Meshaani nin ayaa tagan wuxuu gacanta ku wadaa bac cadan ah waxaa ayuu balan garaynayaa miis ayuu saran yahay ninkaan shati buluug ah ayuu wataaa

Meeshaan waa meel banaan ah guri ayaa lagadhisaaya waxaa yaala dhagax, carro iyo bac. Niman ayaa agtaag taagan.

Meeshaani waxaa yaala caag kalarkiisu yahay cadaan ah waxaa ku jira katiin dheer iyo katiin gaaban waana cadees meesha uu yaalo derbiga waa cadaan ah

Meshaani waxaa yaalo alwaax waxaa saran bacyo buskud eh iyo bagad bakadku waa gaduud bacdune waa gaduud iyo cadaan bacad kalene waa madow iyo cadaan

Meeshaani waxaa yaalo fiilo jaajar ah kalar madow waaye dhulku uu yaalo waa dhul boolbar ah mise dameeri kalarkiisa

Meshana waa masjid niman ayajoga salad ayey dukanayan waxey watan qamisyo bulug fanand qaxwi qamis cadan ah qamis gadud ah io fanand gadudan

Meshani nimam ayajoogo warqad ayey gacanta kuhayan kofiyo gaduud io jale balug io madow ayey watan dharka eey watan waa madow ninka warqad gacnta kuhayo shati madow ah ayow wata

Meeshaan nin ayaa taagan waxa uu wataa magaroofan madow ah iyo shaati madow koofi ayaa ugu jiro boorka kadaalna waa buluug iyo cadaan

Meshaani waa dhuul niman ayaa jooga baldiyo ayeey gacanta ku haayan oo biyo ku juro shamindo ayeey ku qasan weyna ku shubayan badilana way wataan ey ku qasayaan shatiyada ey wataan waa cadan jakado qaxwi ayeey watan cagaar ayeey watan

Meeshaan waa boor kalarkiisu ka kooban yahay cadaan iyo cagaar. Kaarar ayaa kusawiran oo cadaan ah.

Meeshaani waa guri la dhisaayo jaranjaro niman Aya meesha dhisaayo

Meeshaan waa guri waxaa yaalo fadhi kalarkiisa uu yahay cadays barkimaha waa cadays darbigana waa modow jiifka waa cadaan miis ayaa yaalo oo alaabo lagu sharxay meesha saaran.

Meeshaan miis ayaa yaalo waxaa saaran foodheshan oo caagado cadcad kujiro kalarkiisu waa qaxwi iyo cadeys dhulka uu yaalo waa armaajo cadaan ah.

Meeshaani waa dhul waxaa ku dhisan aqal Hoori geedo ayaa ka baxaayo lo' iyo geel ayaa wey daaqaa yaan ilama yarna meesha ayey taagan yihiin naagna way taagan tahay labo Nin na Meesha ayey taagan yihiin way sheegeey sanaayaan

Meshani waa hool niman ayaa iskugu imaaden shaatiyo waxay wataan caadn ah kuwana shaatiyo gadud ah iyo suut madow ah kursiga ay ku fadhiyana waa qaxwi bagroundka waa qaxwi miis cadaana aya ag yaalo laptoon iyo caagad aya u saarn

Meeshaani waa qol kalarkisa cadaan yahay daqada waa cadaan daaha ayaa suran kalarkisa qaxwi yahay

Meeshaan wiilal iyo gabdho ayaa iskugu imaaday iyo hooyo cunug dhabarka kuwadato, nin ayaa kukor dugan. Wiil yariisana meesha ayuu taagan yahay.

Meshani waxayalo rooti dhedher io rooti kusan kalarka rootigan waa dahbi bac aya roti kujiro

Meshaani bakad ayaa yaalo kalar keedo cadaan yahay waxaa ku jiro carfisooyin iyo fes woshyaal cagaag ayaa ku jiraan maro oo basali ayaa ku dhax jirto dhulak ow yaalo waa dhul cadaan ah

Meeshaan waa suburmarkat waxaa yaalo caagad jabsi ah iyo baco gaduudan iyo baakado. Dhulkana waa cadaan darbiguna Waa cadeys.

Waxaa joogo wiilal waxay wataan buugag iyo shaati cadaan ah iyo banooni cadaan iyo cagaar ah ayay wataan. Waxay marahayaan wado waxaa kadhisan teendhooyin oo maro cadaan ah kufidsan.

Meshaan kartoon ayaa inoo yaalo sad dahab ah katiinad iy dhago kalar kiisu yahay dahabi bakadak ow ku jiro waa bakad cadaan ah

Meshaani waa meel misaajid ah waxaa jogan gabdho waxey wataan xijaab qaxawi gaduud baluug qalin mesha ey fadhiyaan waa hool gaduudan alwaax ayaa gadashod yaal oo qaxwi ah kutaabo ayaa saran

Meeshaan waa barxad waxaa jooga wiilal iyo gabdho waxay wataan calanka baluuga cadaan ah ayuu soo dhawaynayaa camaamad ayu gacanta ku wataa.

Meeshaan waxaa yaalo konteenaro waxaa laga dajinaaya jawaano cad cadaan ah baabuur ayaa joogo. Wiilal na wadada ayay maraayaan.

Meshani waa derbi waxaa quruxsan falawar mi dhegan cagaran iyo dukureeshin kale kalarkisa dahabi iyo qalin ka kooban derbiguna waa cadan

Meshani waa qol iskuul ah wiilal ayaa joogaan miis ayaa uyaalo warqad cad kuqorayan shaatiyadoda waa jaalo wiil ayaa taagan darbiguna waa darbi cadees ah

Meeshaani waa meel boor ah waxaa ku sawiran mobile kalarkiisu yahay madow waxaa ku dhex sawiran canjeero daafi ah saxan saaran iyo mooto faykoon ah nin ayaa wadaayo kadaal kartoon dahabi ayaa ka saaran

Meeshaani waa hool kalarkiisu yayah baluug derbiga waa cadaan daaha waa cadaan iyo jaalo flower cagaar ah ayaa yaalo miiska waa cadaan saxaman cadaan ayaa Saaran kursiyadana waa cadaan

Meeshaani waxaa yaalo Kareen sadex kalarkisa yahay buluug cadaan dhalada uu saaran yahay waa miis

Meshan waa barxad ka paxaayo geedo cagaaran. Waxaa ku dhisan alwaax wayo oo lagu shee kee sanaayo roog cagaaran ayaa ku fidsan poorna wuu ku qoran yahy

Meeshaani waxaa yaalo koob shaanbo ku jiro cabitaan ku sawiran dubriisha qaxwi meesha uu yaalana waa meel madow

Meeshaan waa hool waxaa yaalo kuraasman kalarkiisu yahay cadaan iyo fadhi alwaax ah oo qaxwi ah, falaawaro cagaar iyo cadaan ah dhulkana roog gaduudan ayaa ku fidsan.

Meshaani waxaa yala caag cadan ah waxaa ku jira katiinad hal yar iyo hal wayn ah kalarkedu yahay dahabi kusha waa madoow dhulka uyalana waa dhuul gasuudan

Meshani waa mell miis ah oo maqayad ah saxan cadan ah ayaa yala cunto bur ah yal ku jirta oo la shiilay gaxan ayaa mesha saxanka ka qadaysa

Meshaani waa armajo qaxwi ah waxaa ku jira kabo buudbuud eh derbiga waa derbi cadan ah nin ayaa geeskas fadhiyo

.eshan waa noor waxa kusawira kaniniyal io cag wll io gabdho ayajogan boorka kalarkis waa baluug cag waa beseli miiska waa cagar kaninig waa cadan

Meshani baquli qalin ah ayaa yalo cambulo baris ayaa ku juro iyo dango bun iyo sokor

Meeshaan waa qol kalarkiisa cagaar yahay dhulka waa cadaan darbiga waa cagaar cagaarka ifaayo daaqadane waa cadaan.

Meeshaani waa qol yaalo dhar jaalo ayuu qabaa

Meeshan waa qol waxa yaalo sariir kalarkiisa uu yahay cadaan ama qalin daaha waa qalin derbigana waa cadees waxaa taalo armaajo cadaan ah kubidinka waa cadaan

Meeshaan waa qol daaha kuxiran waa gaduud iyo dahabi. Jiingadu waa qalin wiilal ayaa joogo shaati cadaan ah ayay wataan waxaa horyaala miis. Warqad cadaan ah ayay ku fooraraan yihiin.

Meeshaan waa hool waxaa iskugu imaaday wiilal iyo gabar meesha taagan. Wiilasha qaar way taagan yihiin qaarna way fadhiyaan. Kuraasman ayay kufadhiyaan oo dahabi ah darbiga waa dahabi, miiskuna waa qalin.

Meshaan waa boor waxaa ku sawiran makiinad cabitaan ah garafad waa cadaan matooraku waa cadaan garaafo kale aya dhulak taalo adune waa cadaan waxaa kaloo borak kusawiran qudaar afkaadho liin babaay canab waxaas ayaa ku sawiran tufaax

Meshaani waa hool ah mutuleelka caadan iyo madoow waye dhulkuna waa cadan albabka waa madoow drbiga kor na waa madoow leer waxaa ka ifaaya cadan iyo cagaar

Meeshaan waa armaajo waxaa saaran baakado kalarkiisu uu yahay jaalo iyo cagaar. Armaajaduna waa cadaan.

Meeshaani waa garoon banooni lagu dheelo wiilal iyo gabdho ayaa daawanaayo wiilasha dheelaayo garoonka ayey ku dhex jiraan waxay wataan shaati cadaan iyo fananad guduunan

Meshaani waa armajo waxaa yalo gasacyaal oo cano oo tira badan kalarka uu ka koban yahah cadan iyo bagash

Meeshaan waa boor kalarkiisu waa buluug waxaa dhagan kaarar kalarkeedu waa cadaan iyo cagaar ah.

Meeshaan waa laami waxaa kuyaalo labo dabaq kalarkiisu uu yahay cadaan albaabkuna waa buluug. Bajaaj ayaa mareyso oo gaduud iyo jaalo ah nimana meeshay joogaan.

Meeshaani dabaq ayaa kuyaalo kalarkisa cadaan iyo cadays waxaa yaalo boorar sadex xabo mukeef ay ku dhagan darbiga geed cagaaran ayaa ka baxaayo

Meeshaani nin ayaa fadhiya wuxuu wataa shaati cadaan ah kaban ayuu gacanta ku haayaa uu garaacaayo xarig ayuu gacanta ku haystaa.

Meshani waa dhul banaan ah waxaa yaalo dhagaxman iyo caro faryaamiin ayaa joogto meesha ayey cabirayan gacanta waxey ku heestaan warqad cadaan ah

Meeshaan waa dabaq seddex biyaano ah kalarkiisu waa cadaan iyo qalin. Dhulkana waa yaalo dhagax iyo alwaax. Albaabkuna waa qaxwi.

Meeshaan waa barxad banaan ah geed ayaa kabaxaayo cagaaran faras ayaa joogto nin ayaana saaran. Nimana way joogaan iyo gabdho dhar cadaan ah wato wayna dhaantaynayaan.

Meshaani waxaa yalo sabayad kalarkeedu uyahay dahabi dhulka ey talana waa dhul cadan ah

Meeshaan waa hool waxaa joogo wiilal oo koob ay kuguuleysteen gacanta ku haayo. Geed cagaaran ayaa halkaaas kabaxaayo.

Meshan waa miis waxa saran miis cadaan ah sapaayad ayaa dulsaran saxan ayaa meesha yaalo

Meeshaani waa barxad waxaa isugu imaaday dad badan waana xaflad Maro cagaar ayey wataan

Meeshaan waxaa yaalo dhago kalarkiisuna uu yahay dahabi iyo qalin.

Meshan waa mel masajid ah waxjoga niman aya dhulka fadhiya nina oow taganyahay darbiga waa cades io cadan kakoban nin aya mesh tagan oo qudbeynayo

Meeshaan waa dhul banaan oo cadaan dhagax cadaan ah ayaa yaalo waxaa saaran caag kalarkiisa yahay qaxwi cadees darbiga gadal darbi cadaan ah

Meeshaani waa hool wayn kuraasman ayaa yaalo niman Aya fadhiyo shaati cadaan wato kalarkisa cadaan

Meshsn kursi ayayalo waa dhul banan ah kursiga waa madow birbiga waa cadan io gaduud miis aya meshas yalo kalarkis cadan io qaxwi yahay

Kani waa miis waxaa saaran caagag cadaan ah iyo kajab gaduudan. Miisku waa cadaan, caagta waxaa kujirto saliid.

Meeshaan waxaa yaalo make up indho kuul oo baakado kujiro. Baakadaha waa madow iyo qaxwi cadaan iyo madow. Baakad kale oo cadaan ah ayaa meesha yaalo, meesha ay saaran tahay waa cadaan, darbiga waa cadaan.

Meeshaan waa garoon banooni lugu dheelo roog cagaaran ayaa fidsan wiilal ayaa joogo oo kudheelayo waxay wataan fanaanado cadaan iyo cagaar ah.

Meshani waa qol waxayalo dhalo io miis dhalad waa madow miiskan waa cadan holac deb ah aya kashidan darbigan waa qalin filoyin madow ah aya yalo

Meeshaani waa dhul banaan gaari dameer ayaa marayo wilna wuu maraa xagana ilmo iyo wiilal ayaa joogan meesha ayey taahtaagan yihiin waxbay ayey fiirinayaan

Meshaan leeer ayaa yalo waxa cadan filadana waa madoow .eshana waxaa yalo alwaaxa oo jala ah derbiga waa cadan dhulkana waa cadan

Meshan qudar cagar aya taalo kosto qajar asalato bocor batati macna liin dhanan barbaroni cambo bardho yaayo

Meshan dabaq aya kuyalo oo sedax biyano ah kalarkis oow yahay cadan io qalin albabkan waa qaxwi

Meshan dhismo aya kasocoto dabaq qabyo ah wayay biro io alwaxyo aya yalo babur ayaa marayo oo qalin ah

Meeshaan waxaa yaalo gacan dahabi ah dhulka uu yaalana waa cadaan.

Meshani wa qol albabka waa madow dhulka waa mutulel cadan io madow darbiga waa qalin daqad waa cadan

Meshaaani waa qalo waxaa yala fadhi kalarkiisu yahau .adoow narkintu waa madoow dhulka uu yalo waa qaxwi dernigana waa derbi cadan ah

Meeshaan waa meel barxad ah waxaa yaalo labo gaari qalin ah waxaa joogta askar waardi yaynayso calanka baluga ayay wataan dharka ay wataana waa dhar cadays ah gaari madow ayaa halkaas yaalo oo booyad madow saaran.

Masajid wayay niman aya jooga oo kudukanayo qamisyo cadcad ayey watan dhulka waxayalo caafi roog gaduudan aya kufisan darbiga waa cadan albaabkan waa qaxwi

Meshani waa boor kalarkiisu cadaan yahay waxaa ku sawiran baakad balug iyo cadaan iyo geed cadaan ah iyo caag cadaan aaku sawiran

Meshaani waa dhul waxaa maraya gabar wiil iska dhigtay borso ayeey wadataa iyo tarxag madoow niman ayaa ku qos qoslayo iyo gabdho derbigana waa cadees

Meshani geedo cagaaran ayaa ka baxaayo waxaa suran boor kalarkiisu cadaan iyo qaxwi yahay dhulkana waa dhul shamiindo ah

Meeshaan waa laami arday iskuul ayaa maraayo dhar jaale ay wataan bajaaj gaduud ayaa marayso. Halkaas geed cagaaran ayaa kabaxaayo. Waxa kuyaalo dabaq kalarkiisu uu yahay qaxwi iyo cadeys ah.

Meshani waa boor kalarkisa waa baluug waxa kuqoran fara oo cadan ah

Meshan waa subar marked armajo aya kadhisan kalarkeda cadan yahay waxyalo shaboyin cadan io madow ah io kareman io salido

Meeshaani waa suuq waxaa marayo niman naago waxaa lagu gadaa dhar ilmaha fananado saakoyin diracyo bac guduunan ayaa kor ku fidsan

Mashani waa qol waxaa ka dhisan armajo kalarkisu yahay baluug iyo cadan miis ayaa mesha yalo cafi ayaa dul saran kalarka derbigana waa cadan

Meeshaan miis ayaa yaalo waxaa saaran afar kartoon waxaa kujiro matooro gaduudan. Jiingada darbigeeda waa qalin caag madow ayaa dulsaaran.

Meshani waa dukan waxa lakugad karen io shaboyin gabar ayey gacant kuheysa shabo caged madow yahay bakado beseli wey yalan

Meeshaan waa tukaamo waxaa yaalo kartoomo kalarkisu yahay cagaar iyo gaduud iyo tukan ay yaalaan moos iyo liin

Waxa yaalovmiiskalarkiisu yahay nin ayaataagan

Meeshan waxa weeyo qol dabaq ah kalarkiisu yahay cadaandarbigu waa cadaan

Meshaani waa boor waxaa kor saran dhago erfon kalarkiisu yahay madow bakad ayaa mesh yaalo oo jaalo ah

Meeshaan waa armaajo waxaa saaran gasacman kalarkooda uu yahay madow iyo jaalle meesha uu saaran yahane waa meel qalin ah.

Meshan fesfosha ayaa saran oo dhoor xabo ah kalakoda was jale furkan waa cadan miiska oow saranyahay waa miis dhalo ah

Meeshaan waa meel hool ah waxaa yaalo miis maro cadaan ah kufidsan niman ayaa fadhiyo. Hoolka kalarkiisu waa cadaan iyo qaxwi. Daaha waa cadeys.

Meshani waa masajid wiilal ayaa wexey watan qamisya baluuga ah iyo qamiisyao cadees ah derbiga waa cadees daqadana waa qaxwi

Meeshaani waa foorna ku sawiran rooti nin ayaa kasoo bixniya rooti

Meeshaan waa qol waxaa yaalo miis iyo kursi cadaan ah, daaha waa baroon, darbiga waa cadaan sariirtu waa cadaan, fadhigana waa madow.

Meshani waa qol waxayalo armaajo kalarked waa cadan tawledka kalarkis waa cadan darbiga waa cadan io cades

Meshaan gabar ayaa fadhisa gacanta wexey ku haysaa dhala cadan ah cabitan oo liin ah ayaa ku jira liin ayaa kor suran

Meshani waa dhul banan ah waxyalo alwax karen aya dulsaran kalarkis cades yahay dhulka oow yalo waa cadan bagaronka dabe waa cadan

Meshan waa mel hool ah waxayalo miis io kursi waxa kabxayo ubaxyo darbiga waa cadan waa mel xeeb ah oo marakib joogan dooman

Meshani waxaa yala gabasaar iyo dirac oo gaduud ah dhulkuu yalana waa dhul cadan waxaa kul firdhisan bar jala iyo cab cadan ah iyo bar madoow ah

Meeshaani waa meel garoon iyo jaale cagaar

Meeshaan waxaa maraayo. gaari kalarkiisa yahay baluug waxaa saaran Niman Calan ayey. gacanta kuwataan shaatiyaal cadcad ah ayey wataan geedo. cagaran ayaa ka baxaayo meeshaan

Meshani waa miis waxayalo boogag kalarkisu yahay cagar io qaxwi

Meeshani waxaa inoo muuqdo dukaan dukaan oo.shoobin ah oy kujiraan cadaro igo. barjuunyo iyo. carfisooyin iyo. shoobin kaloo. fara badna

Meshaani waa meel hool ah waxaa jogo niman waxey wataan suud baluug iyo shati cadaan ah kursiyo qaxwi ayeey ku fadhiyaan

Meeshaani waxaa yaalo tufaax kalarkisa guduud wxaa ku jiro yaanyo cagaar

Meeshaan waa meel howl ah niman ayaa fadhiyo kursi cadaan ayay kor fadhiyaan mid wuu taagan yahay darbiga waa gaduud daaha waa baluug calan cadaan iskugu jiro

Meeshaani waa meel xeeb dabaqyo ayaa ka dhisan dabqayadan ku burbirsan waaye geedo duug ayaa kaa baxaayo nin Aya taagan meesha hooskiisa

Meshan caag madow ah ayayalo waxa kujiro katiin dahbi ah io dhego dahbi ah sacad dahbi ah

Meeshaani waa boor kalarkisa yahay cadaan waxaa ku sawiran ninam

Meshani miis ayayalo kalarkis qalin yahay waxasarna moos oo jale ah

Meshaani waa mel hool ah waxaa yaalo kurasam iyo miisas waxaa saran labtobyo san xabah galarkane waa madow kursigu waa cadaan miisku waa cadaan darbigu waa cadaan iyo cagaar dhulkune cadaan

Meeshaan waa jiko waxaa kadhisan armaajo kalarkeedu uu yahay Madow iyo cadaan. Dhulkuna waa cadaan alwaaxyo ayaa yaalo, darbiguna Waa cadaan.

Meeshaani waa bad ayey noqotay kalarkisa cadaan yahay guduud

Meeshaani waa qol waxaa yaalo sariir kalarkeedu basali yahay daaha waa cadays iyo qaxwi dhulka waa qalin

Meshan waxyalo dhego dahba ah suuf cadan ah aya dulsaran dhulka ow yalo waa dhul gaduudan

Meshani waa laami waxaa maraayo nin afar nin iyo hal gabar wexeyna wataan jaakado oo cagaaran meshana coos ayaa kabaxaayo

Meeshaani waa hool wilal iyo gabdho ayaa fadhiyaan warqado cadaan ayaa dul saaran qoraysaa turaxad qaxwi ayey wadataa xijab cadaan

Meshani waa boor waxa kudhegan gabar dhalo Ag istagan iyo Labo nin omis Agyaalo ayfadhiyaan Labto iyo mobelayey gacantakuhayan miiska waa cadaan

Meeshaani waa dabaq kalarkisa yahay cadaan ged Aya ka baxaayo cadees ah

Meeshaan waa tukaan waxaa yaalo caagado cad cadaan ah surwaalo ayaa kuwada jiro kalarkiisu uu yahay qalin, buluug iyo cadaan.

Meeshaani waa miis waxaa yaalo baca cadaan ku sawiran kalaro basali

Meeshaan waa qol larinjiyeynayo kalarkiisu waa qalin nin ayaa taagan fanaanad cadaan ah wato. Darbiguna saacad ayaa kudhagan. shaati cadaan ah iyo surwaal cadaan ah ayuu wataa.

Meeshaani waa boor cadaan waxaa ka sawiran kalarkisa madow yahay asna waa cagaar

Meeshaani waa suuli kalarkisa cadaan yahay tuunjiga cadaan waji dhaqa cadaan darbiga cadaan

Meshani waa suli waxa meshan yalo mellasku soxiro oo laku qubeysanayo waa dirbigis cadan io dhalo mutulelkan waa cadan daqad waa madow

Meshana waa mel qol waxayalo matore io filoyin nin aya agfadhiyo oo kashaqeynayo alwax ayow cabiraya kalarka oow wato waa gaduud

Meshan cag cadan ah ayayalo waxa kujira sirwal kalarkis madow yahay dhulka waa cadan darbigan waa cadan

Meshani waa mel garoon ah banon aya laku dhelaya dsd aya dawanayo wll aya dhexjoga garonka waxey watan shati cadan io madow bumo galug ah io bumo madow ah

3 gabdhood ayaa taagan waxay wataan xijaabo jaalo ah gadaashooda jiingad ayaa ka muuqato midab cagaar ah leh

Meshaani waa guri dabaq ah jaranjarada waa cadaan birtuu waa qalin albaabkana waa cadan iyo dahabi derbigana waa cadees dhuulkana waa cadees

Meeshaani waa meel laami waxaa marayo gaari cagagcagaf kalarkisa jaale nimam ayaa meesha marayo

Meeshaani nin ayaa fadhiyo kursi madow ku fadhiyaa shaati madow koofi aya ku jirto iskoobo ayuu me wataa madow ged Aya gadaashiisa ah

Meeshaan waa. meel. iskool.ah alwaaxyo. Saas u yaayalan waxaa fadhiyo gabdho waxey wataan xijaab. jaalo.ah. iyo. xijaab. cades ah dhulku waa cadaan darbiguna waa cadaan

Meshsni waa dukan waxlaku gada dharka nimanka waxyalo caag cadan ah waxa kujiro suud qalin ah io sirwal qalin dhati madow bacyo aya gadashis yalo

Meshani waxaa yala sedax alwaax waxaa dul saran bifbaaf kalarkiisu yahay cagaar derbiguna cadan dhulka uu yalana cadaan

Meshani waa qol waxyalo miis io kursi io armajo dhalo kujirto wa qaxwi dhaladan waa madow darbiga waa cades dahan waa qaxwi io cadan.

Meeshaan waa miis iyo kursi waana qol. Kursigu waa qaxwi miiskana waa qalin iyo madow. Darbiguna waa cadeys alwaax qaxwi ah ayaa halkaas kasoo jeedo.

Meshani waa .asjid niman ayaa salad ku dukanaya derbiga masajidka waa cadan daqada waa cagar qamiisyo iyo dhatiyo ayeey watan

Meeshaan waa miis dholo ah waxaa yaalo saxan waxaa dulsaaran macmacaan kalarkiisu uu yahay cadaan iyo qaxwi.

Meeshaani waa barxad waxaa isugu imaaday dad waana xeeb wayna ag istaagsan yihiin kuraasman ayaa yaalo meesha

Meshan gabar aya tagan xijab madow ah ayey watata boor aya gadashed ah kalarkis waa cadan iobaluug qalin ayey gacanta kuwatat ooo baluug ah

Meshaani waa qol fadhi iyo miis iyo leer ayaayalo fadhiku waa cadees miisku cadees miisakun waa cadees lerkun waa cadees darbikun waa cadees falawarak darbig ku dhagan waa cadees dhulkun waa dameeri

Meshaani waa bar xad banaan ah waxaa yala dhagxaan mutuneel ah nin ayaa mesha tagan guryo fila ayaa mesha ku yaala nago iyo niman ayaa gees ayeey tagan yihiin geed cagaaran ayaa ka baxaaya

Meeshan waa hool Niman ayaa fadhiya

Meeshaan waxaa yaalo saddex baakad oo cadaan ah waxaa ku sawiran moobeel kalarkiisa madow yahay dhulka uu yaalana waa dhul madow.

Meeshaani waa meel barxad dabaqyo ayaa kuyaalo iyo argo nin ayaa meesha marayo shaati cadaan wato dhulka cos ayaa ka baxaayo gedana way ka baxaayan oo cagaaran

Meshani waa Armaajo kalarkiisu waacadaan wax saran buskuyo iy jukulat kalarabulug iyo waxa waye jalo iy0 canbi iyo qaxwi iyo cadan

Meeshani waa subar maarkid miiska waxa saaran cannokalarkiisu cagaaryahay miiskuna waa cagaar darbiguna waa cagaaar

Meeshaani waxaa yaalo caag cadaan oo madow waxaa ku dhex jiro shaati kalarkisa cadaan iyo guduug dhulka uu yaalana waa cadays darbigana waa cadays

Meeshaani Maro cadaan ayaa saaran saxan cadaan ayaa dul saaran macmacaan Aya ku jiro kalarkisa qaxwi yahay qaanadana way saaran tahay

Meshaani waa qool waxaa yala sariir iyo armajo kalrakuna yahay sariirta qaxwi armajadana cadan iyo madoowi derbigana waa cadews dhulkuna waa qaxwi

Meeshaani waxaa yaalo keek kalarkisa ka kooban yahay cadaan qaxwi kafee ayaa meesha yaalo bakeeri jaalo Aya ku jiro

Meshani waa qol waxyalo armajo kalarkedu qaxwi yahay darbiga waa cadan leer cadan ah aya ifayo sarir aya halkas kamuqado kalarked qaxwi ah

Meshaani waa hool. sariir ayaa fidasan hidiy dhaqan ayaa yaalo barshi ayaataalo ayadoo yar aydoo weyan maro cadaan ayaa ku daboolan

Meshan qamiis ayayalo kalarkis oow yahay gaduud io cadan dhulka oow yalo waa dhul cades ah

Meeshaan waa boor waxaa kuqoran samtel oo far madow ah iyo kalar jaale ah.

Meeshaani waa nin biyo ayuu ka shubayaa geedo ayaa ka baxaayo meesha

Meshani waa meel banaan ah jingad ayaa ku tala oo qalin ah laba nin ayaa joogto nal ayeey mesha ku ridayan wexey wataan sharar qalin ah iyo kofi cimamad

Meshan waa mel banan ah oo bacad ah niman aya fadhiyan waxey watan shatiyo waxey gacanta kuhestan buug io qalin

Meeshaan waa meel banaan ah arday ayaa joogo oo wiilal ah shaatiyo cadaan ah ayay wataan. Wayna taagan yihiin gadaashooda waxaa kabaxaayo ubaxyo cagaaran.

Meeshaan waxaa yaalo geed kalarkiisu ka kooban yahay cadaan iyo gaduud waxaan ku ag yaalo geed kala

Meeshaani waa meel hool kursi miisas ayaa yaalo miiska waxa saaran Maro cadaan alaab ayaa saaran labo kursi waa qaxwi cadaan muraayadana waa cadaan

Mwshani waa derbi cuseb ah waxaa maraaya xeywaan derbigu waa cadan dhul bacaad ah waaye

Meeshaani waa guri villa ah kalarkisa cadaan madow albaabka waa cagaar geed cagaaran ayaa ka baxaayo

Meshani gabdho aya fadhiya waxey watan xijab madow io xijab cades ah darbiga waa cades indhoshero madow ah ayey watan io ookiyalo madow ah

Meshan waa hool daqada cadan wayay darbigan waa cades kursi cades ah aya meshayalo

Meeshaan waa hool wiilal ayaa fadhiyaan miis ayaa meesha yaalo caagado caafi ah ayaa yaalo. Wiil ayaa taleefon kuhadlaayo maamaduna xijaab madow ayay wadataa kursi gaduudana way kufadhisaa.

Meeshaan waa miis cadaan ah seddax. kabo ayaa meesha taala dameeri iyo madow iyo gaduud. Kabo kale ayaa meesha yaala. ooo kalarakoodu kala duwanyahay

Meeshaan waa dabaq afar biyaano ah kalarkisu yahay cadaan waxaana ka baxayo geed wayn jiingad gaduudan meesha ayay taalaa

Meeshaan waa meel barxad ah gabdho iyo wiilal ayaa meesha taagan. Wiilashu surwaal madow ah iyo shaati buluug ah ayay wataan caagag cad ayay tumaayaan. Gabdho iyo wiilal kale halkaas ayay taagan yihiin calanka soomaaliya ayay wataan.

Meeshani waa meel hool ah gabdho aya fadhiyo kuraasman ayay ku fa dhiyan darbigana waa cadees daqadana waa gaduud dhulkana waa dhul dimeeri ah

Meeshaan waa dhul banaan ah oo sali kufidsan yahay waxaa joogo wiilal waxay wataan shaati cadaan ah iyo surwaal cadaan ah wax ayay daawanaayaan.

Meshaani waa meel wado ah waxaa ku yaalo geed cagaran wiilal iyo gabdho ayaa marayaan dhar ayaa mesh ku xiran

Meshani waa joogo wiilaal iyo gabdho ayaaa ku dhanraynayo ku dhelayo wexey wataan shatiyo iyo macawisyo iyo surwalo xajabo

Meshani waa meel banaan ah waxaa maraya cagaf cagaf dhulka lami ayeey ka dhisayo wiilaal iyo gabdho ayaa mesha marayo geed ayaa ka baxaaya mesha jingado guri ayaa ku yalo

Meeshaan waa beero dhul cagaaran ayaa kuyaala waxaro madow ayaa meesha joogo ubaxyo cagaaran ayaa kabaxaayo darbiga waa cadeys.

Meeshaani gacan waxa ku jiro katiinad dahabi kalarkeedu yahay dahabi

Meeshaan waa dhalo waxaa kujiro caagag lugu xayeysiinaayo dahabka kalarkiisu waa madow iyo gaduud waxaa kujiro katiiman dhago dahabi ah iyo gacmo dahabi ah.

Meeshaani waxay haysaa dhago kalarkisa qalin meesha uu yaalana cadaan

Meshaani waa qol makiinad lacag sameneyso ayaa taalo oo cadaan ah xasan shiiq ayaa meesh jogo niman iyo naago ne dambeel ey wataan lacag ey udhigano waan

Meeshaan waa qol waxaa yaalo fadhi iyo miis. Fadhiga cadaan iyo seytuun, miiska waa cadeys falaawar cagaar iyo cadaan ah ayaa yaalo. Daahana waa qaxwi.

Meeshaan waa meel hool ah waxaa fadhiyo gabdho iyo wiilal. Gabdhuhu xijaabo madow ayay wataan kuraasman cadeys ah ayay ku fadhiyaan warqado ayaa agyaalo darbiga waa cadaan.

Meeshaan waa meel hool ah oo sar ah shaqaalooyin hagaajinaayaan waxay wataan jaakado cagaar iyo gaduud ah waana wiilal iyo gabdho.

Meeshaan waa hool labo wil ayaa joogta kursi qaxwi ayey ku fadhiyaan miis ayaa agyaalo laabtoon iyo buug darbigana waa darbi cadays oo qaxwi

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa jooga wiilal iyo gabdho geedo ayaa ka baxaayo meesha

Meshani waa miis cadan ah waxaa yal falawaro cagaran waxaa saran saxamo madow ah iyo bakeeri madoow iyo tarmuus madoow

Meeshani kursi ayaa yaalo sad qafiif ayaa saaran iyo garbasaar baluug ah iyo armaajo guduud ah

Meshaani waa meel hool ah waxaa yala miis iyo kursi kalarka dhuulka waa qaxwi waa qalin qaxwi iyo cadan miisku waa cadan albabadana waa cadan

Meeshaani waa meel darbi ah kalarkisa qalin waxaa suran geeska lagu cadayaanaayey kalarkisa madow dahabi yahay

Meeshaan waa darbi jaalle ah waxaa ku dhagan boor kalarkiisa cadaan yahay saxaman ayaa ku sawiran iyo far cagaaran iyo far baluug ah.

Meeshaani waa boor cagaar ku sawiran alwaax kalarkisa guduud iyo cadaan alwaaxna guduud iyo cagaar

Meeshaan waxaa yaalo cagoor cagaaran iyo jaalle ah darbiga waa darbi cadays ah.

Meeshaan saxan cad ayaa noo yaala waxaa kujiro raashin ah baasto iyo yaanyo, jikin, basal iyo banbanooni.

Meeshaani waa miis iyo wax cagaar waxa jaale darbiga waa cadays

Meeshaan waa maqaayad miis dhalo ah ayaa yaalo waxaa dulsaaran weel dhalo ah iyo macmacaan oo gaduud ah gabar ayaa halkaas fadhiso oo xijaab madow wadato.

Meeshaan waa meel dabaq ah oo dhismo ka socoto biro iyo alwaax ayaa yaalo, kalarka darbiga waa dameeri, dhulka jawaano ayaa yaalo iyo bacaad.

Meshaani waxaa yaalo caag madow waxaa ku dhax jiro katiin kalarku dahabi yahay darbiku waa cadaan dhulak ow yaalo waa dhul cadaan ah

Meshaani waa meel misaajid ah kitaabo ayey aqrisanayaan ninam ayaa mesh fadhiyaan dhulak ey fadhiyaan waa waa ruug qamisyo cadaan iyo madow ey wataan darbigu waa cadees leyar cadaan ayaa ka ifaayo

Meeshani waa meel cadaan ah waxa yaalo gartoomo cadaan ah Rashi ayaa saran iyo cabitaano cagaar ah

Meeshaani waa hool waxaa yaalo miiska waa qaxwi kuraasman ayaa yaalo marayaadao ayaa yaalo

Meeshaani waa meel banaan aha waxaa yaalo ku fidsan niman badan aya joga oo ahaarar wataan iyo baabur geedo Aya meesha ka baxaayo

Meshani waa miis qaxwiya waxaa yalo bidse kalrakeedu dahabi yahay saxan madoow ayeey ku jira

Meeshaan saxan madow ayaa yaalo waxaa kujiro salar cagaaran iyo fish. Baaquli ayaa yaalo oo cadaan ah wax gaduudan ayaa ku jiro.

Meshaani afar nin ayaa taga shahaado ayaa nin kaa lasinaayaa suud madow ey wataan iyo suud baluug ah baykaronak dambo waa baluug

Meeshaani waa meel hool ah waxaa yaalo fadhi dahahi kuraasman dahabi miis qadada dahabi armaajada dahabi toboleetka dahabi darbiga waa cadays albaabkana waa qaxwi

Meesha na macmiilbadan ayaa jooga oo gabdha ah

Meeshani waa qol waxaa lagu samaynooyaa biro kalarkiisu yahay qalin miis ayaa yaalo ninka waxa uu wataa shati buluug ah kuraasman madoow ah ayaa yaalo darbigana waa buluug

Meeshaani waa boor kalarkisa yahay madow waxaa yaalo saxan waxaa ku sawiran pizza oo dahabi ah

Meeshaani waa shul banaan waxaa yaalo alwaax waxaa saaran caag kalarkisa qaxwi madow yahay background dhulka waa cadaan

Meeshaan waa meel cadaan waxaa yaalo dhego kalarkiisa yahay dahabi

Meeshan waxa yaalo sixin cadaano waxa ku jiro khudar ina cadaan ina cagaar iyo tufaax wiil ayaa meeshiisakabaxayo isagoocagaagan

Meeshaani waa hool waxaa yaalo kuraasman cadaan falawer ayaa dul saaran oo cadaan iyo cagaar basali daaha waa jaale iyo cadaan darbigana waa cadaan

Meeshaan waa masaajid waxaa joogo niman waxay wataan qamiisyo cadaan ah iyo fanaanado buluug ah. Cimaamad iyo shaalal. Darbiguna waa cadaan , dhulkuna waa cadeys, albaabkuna waa qaxwi.

Meeshani waxa yaalo shaadh kalarkiisu yahay madaw guluuskani waa guluus cadana

Meshaani bakado ayaa ayaalo kalar kiisu uyahay cadaan iyo bulug cadaan iyo basli timo soo baxaa ayaa ku sawiran

Halkaas waxaa yaalo baakado shan xabo ah kalarkisu uu ka kooban yahay cadaan iyo gaduud

Meshaani waa meel maqaaxi ah waxaa tagan gabar gacanat waxey ku watadaa begar dhaxad hilib gaduudan iyo jiis jaalo iyo cadaan ug jiro cidiyaha waxaa ugu jiro kalar madow ah

Meeshaan waa armaajo waxaa yaalo kabooyin oo basali, madow iyo qalin ah iyo dahabi ah. Meeshana waa meel cadaan ah.

Meeshaan waxaa fadhiyaan laba gabdhood waxey watan xijaabo baluug iyo xijaab seeji ah daaha kalarkisu waa gaduud iyo cadaan

Meeshaan waa miis. waa. yaalo macaamiir iyo kareeman calarkoodu. yahay. gaduud dhulku.uu yahay cadaan darbiguna oo yahay cadaan

Meeshaan baakad ayaa yaalo gabar ayaa gacanta ku heyso kalarkuna waa qalin. Baakado kale ayaa meesha yaalo oo cadeys iyo cadaan ah, dhulkuna waa cagaar.

Meeshaani waxaa yaalo kululeesooyin bir ah waxaa ku jiro salary cagaar baasto basal waxaa ku jiro banbanooni

Meeshaan waxaa yaalo laba baaquli mid waxaa ku jiro jikin mid kalana waxaa ku jiro salar cagaaran waxaa ag yaala koob caddan ah

Meeshaani waa meel hool jiingad ka dhisan jiingada waa qalin alwaaxyo Aya yaalo labo nin Aya dhisayao hagaajinayo iyo miisas

Meeshaani wiil iyo gabar ayaa ka muuqda aqal hori agtiisa ayey fadhiyaan darbigana waa cadaan gabadhana waxay wadataa hidiyo dhaqan

Meeshaan waa meel laami ah waxaa maraayo bajaaj gaduudan geedo ayaa kabaxaayo meesha. Waa meel askar oo ciidan bir ayaana taala.

Meeshaani waa miis waxaa saaran saxan cadaan kalarkisa cadaan yahay saxan waa cadaan nalka blueo miiskana waa madow

Meeshaani waa miis qaxwi ah waxaa yaalo jaajaro oo sadex xabo kalar cadaan iyo kalar saytuuninah

Meshaani waa hool waxaa yaalo birah jimak kalarkoodu uu yahay madow darbiga kalarkiisa waa cadaan iyo seytuun dhulakani waa dhul bor bor ah

Waa gabar gacanta ku hayso baakad cadaan ah waxaa kujiro dhago kalarkiisuna waa qalin iyo dahabi. Dhulkuna waxaa kufidsan roog cadaan ah.

Meeshaani waa qol wiilal ayaa jogan warqado ayey wax ku qorayan minda wuu taagan yahay darbiga waa cadaan daaqada waa qaxwi

Meeshaani waa darbi alwaax kalarkisa dahabi yahay waxaa saaran alwaaxyo qaxwi ah iyo leer cadaan ubadan cagaaran Aya saaran

Meshani waxa yaalo leer kalarkiisa uyahay cadan iyo qalin derbigana waaderbicadan ah

Meeshaani labo gabdhood ayaa taagan waxaa u yaalo labo jaranjaro sabuurad cadaan ayaa ku dhagan wax ayey ku sawirayaan kalarka qaxwi iyo madow ayey wataan xijaabaha darbigana waa cadays

Meeshaani waa meel hool ah waxaa yaalo agabka jiimka kalarkisa madow jaale yahay darbiga waa cadaan boorka waa cadaan dhulka waa madow

Meeshaani waa qol kursi yaalo waxaa saaran dirac saytuun cadays ah kabsaartana waa cagaar armaajada waa cadaan

Meeshaani waxaa yaalo baaquli cadacadan jale ascreen ku jirto jalaato kalarkisa cadaan yahay iyo jaale gabar ayaa taagan bac gacanta ugu jirto ascreen gadayso

Meeshaani waa meel laami ah waxaa marayo gaari cadaan iyo bajaaj biyo ayaa yaalo meesha iyo dabaqyo

Meshaani waxaa yalo armaajo bakado ayaa yaalo kalarkoodu yahay cadees iyo qalin meshaani waa meel xiran caa gado ayaa hoos yalaan

Meeshaani waa miis qaxwi ah waxaa saaran mobile iyo baakad iyo qolofka mobile ka baakada waa cadaan mobile ayaa Ku sawiran dhulka mobile ka yaalo waa madow labo qolof oo mobile ayaa yaala oo cadaan iyo madow ah

Meeshaani waa miis waxa yaalo baaquli cadaan darbiga waa qalin

Meeshaani waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa ku jiro keek jeex ah kalarkisa yahay guduug saxankana cadaan ayaa meesha yaalo waxaa kaloo waxaa ku jiro keek wayn falawer ayaa kor ka saaran miiskana waa cadaan

Meeshan Waxa joogo gabdho waxay ku gurayaan buluug ah darbiga kalar kiisu waa cadays

Meeshaan waa laami waxaa maraayo bajaaj kalarkiisa yahay gaduud iyo baluug buurar iyo dabaq ayaa meesha kuyaalo oo kalarkiisa yahay jaalo iyo cadees gabdho. Ayaa maraa meesha. iyo. wilal

Meeshaani waa shul banaan waxaa jooga gabdho wiilal suumaayin ayey gacanta ku wataan warqado cadaan

Meeshaan waa meel boor ah waxaa kusawiran leyr, baakad, kaar iyo dhago. Baakadka waa madow, dhaguhuna waa madow.

Meeshaani waa qol cadaan waxaa yaalo falawer kala duwan waa cagaar iyo dahabi qalin ka samaysan

Meeshaan waa god bir ayaa kudhex jirto iyo biro yaryar ah meeshaan waa bacaad tubooyin cadcad ah ayaa hoos kasoo baxaayo.

Meeshaan waa masaajid waxaa joogo wiilal waxay wataan fanaanado qamiisyo iyo shaarar darbigana waa cadaan albaabkisu waa cadaan

Meshaani waa hool waxaa ku dhagan boorar alwaaxyo ayaa yaalo kalarak borak waa madow alwaxyad waa cadaan qaxwi dhulkane waa cadaan darbigne waa cadaan iyo jaale

Meeshaani waa meel banaan waxaa yaalo falawer kama waa cadaan jaalo caleemo dhaasher ayuu leeyahay

Meeshaani waa boor waxaa ku sawiran labo kartoon kalarkisa yahay jaale dahabi guduug cadaan boorka darbigana waa cadaan iyo buluug

Meeshaani waa meel banan ah oo filo ka dhisan kalarkiisu uu yahay qalin albaabka waa buluug derbigan buluug ayaa ku jiro Dhulkana waa mutuleel jajab ah

Meshaani waa dhul waxaa yaalo surwaalad lag samiyo dharak waa madow iyo qalin iyo qaxwi iyo cadees iyo baluug iyo gaduud qof ayaa gacanat ku haay mesh ow yaalo waa meel cadaan ah

Meeshaani waa meel xeeb waxaa yaalo maraakiib waxa saaran kuteenato jawaano cadacad baaburo waa wayn way yaalana

Meeshaan waa meel armaajo ah waana labo kalar darbiga ayay kudhisan tahay waa qaxwi iyo dahabi, cadaan iyo dahabi. Kursi cadaan ah ayaa meesha yaalo darbiga waa cadaan.

Meeshaani waa meel banaan caro ayaa taalo darbi Aya meesha ku yaalo kalarkisa yahay dameeri qodaxyo iyo geedo ayaa meesha yaalo

Meeshaani waa tukaan waxaa ka dhisan armaajooyin iyo miisas waxaa yaalo suudad kalrkiisu yahay cagaar iyo qalin derbiga waa cadaan miiskana waa Miis madow iyo cadaan ah

Meeshaani waa meel laami ah baabur Aya marayo madow iyo cadaan ayuu ka kooban yahay meeshana ayaa ayaalo baabur ayaa marayo geedkana waa cagaar

Meeshaani waa madow waxa yaalo labo katiinad kalarkisa yahay dahabi dhulka uu yaalana qaxwi darbigana waa darbi madow iyo cadays

Meeshaani waa meel geedo ka baxaayan labo geedo midna waa cagaar moos ayaa ka baxaayo shabaq ayaa ku waregsan

Meshaani waa meel xeeb ah dabaq korkisa waye oo banaan waxaa yala kurasman oo kalarkiisu yahay cadees dhulkuna cadees derbigana waa cadan geed ayaa ka baxay nin ayaa mesha tagan oo shati cadan wata

Mishaani waa qol waxaa yaalo sariir iy armaajo kalarkiisu yahay qalin iyo dahabi dahuni waa cadaan iyo dahabi armajadu waa cadaan iyo dahabi rogani waa roog qalin ah iyo madow dhulak waa cadaan

Meeshaan waa qol miis ayaa yaalo gabdho ayaa fadhiyaan buug ayay qoranahayaan miiska ayuuna usaaran yahay waxay wataan xijaab cadeys ah iyo indho shareer madow. Darbiguna waa cadeys daaqaduna waa qalin.

Meeshaan waa qol waxaa joogo wiilal waxay wataan shaati cadaan ah. Nin ayaa meesha taagan sabuurad madow ah na way taalaa, jeesto cadaan ahna gacanta uu kuhayaa. Darbiguna waa cadeys iyo madow. Fanaanada uu wato waa madow.

Meeshani waa qol ay fadhiyaan niman kuraasta taala midabkeedu yahay madaw qalin iyo shaati cadaan ah ayay wataan

Meeshaani waxaa yaalo kartooman isku dhax jiraan kalarkisa jaale

Meeshaani waa dhul banaan oo cadaan waxaa yaalo katiinad kalarkeedu yahay qalin Maro ayaa ku jiro iyo kuul

Meeshaani ka samaynaay bir darbiga waa cadays albaabka waa cadaan iyo jaalo

Meeshaan waa qol waxaa yaalo fadhi iyo miis kalarkiisu uu yahay Madow iyo cadeys. Fadhigana waa madow iyo cadeys iyo cadaan. Roog ayaa fidsan oo cadeys iyo madow ah. Leyr gaduudan iyo buluug ah ayaa kujiro. Darbiga waa cadaan daaqaduna waa cadaan. Dhalo ayaa taalo.

Meeshaan caag cadaan ayaa yaalo waxaa ku jiro surwaal tuuta ah kalrkiisu yahay qalin iyo madow meesha uu yaalo waa meel cadaan aha derbigana waa cadaan

Meeshaan waa hool nin ayaa taagan daah cadees ah ku dhegan iyo kalar Kalo cadees ah waxaa yaalo sameecado iyo talafishan yaalo seddax sameecado kalarkeedu yahay madow

Meshani cag caadan iyo madow ayaa yalo waxaa ku dhex jira shati kalarkisu yalay balug qali cadan iyo jale mesha uu yalo waa meel cadees ah derbigana waa cadan

Meeshaani waa tukaan waxaa lagu gadaa baatiyo xijaabo qaar ayaa yaalo waxaa ayaalo boor kalarkisa cagaar iyo cadaan yahay magac buluug ayaa ku qoran

Meeshani waa kalrkeduna yahay qaxwi

Meeshaan waa eraboor waxaa yaalo diyaarad cadaan ah niman ayaa taagtaagan nina salaad ayuu tukanahayaa, jaakado gaduudan ayay wataan.

Meeshaani waa barxad banaan waxaa jooga wiilal school dhiganaayo waxay wataan shaati jaale ah surwaal cadays gadaashooda waxaa ka baxaayo geedo cagaar meel ayey fiirinayaan

Meeshaani waa meel banaan oo cadaan waxa yaalo katiin kalarkisa yahay kalar dahabi ah

Meeshaani waa meel boor waxaa jooga labo gabdhood kursi ayey ku fadhiyaan kalarkisa buluug qaxwi way isla aheekaysanayaan kumbiitar Aya meesha yaalo laabtoon wuu agyaalo

Meeshani waa qol waxaa yaalo surwaal iyo armaajo kalarkiisu uu yahaay dahabi iyo qalin darbigana waa cadaan sariirtana maryo ayaa saaran daahana wa qalin

Meeshaani waa barxad daabq Cadaan Madow wataa waxaa ka abaxayo geedo kalarkeedu cagaar Madow koofiyada buluug

Meeshaani waa meel hool waxaa yaalo kuraasman waa cadaan kalarka darbiga cadaan madow qaxwi

Meeshaani waa kalarkisa yahay madow waxa meesha yaalo sadex kalarkisa yahay

Meeshaani waa meel hool waxaa jooga gabdho wiilal darbiga kalarkisa wa qalin kuraasman cadaan ayaa yaalo

Meeshani waxaa yaalo digsi oo sijarka ah iyagoo labo nooc ah gudud iyo madow waxaa kaloo kamuuqda qaando

Meeshaan waa meel boor ah waxaa kusawiran sariir isbitaal kalarkiisu waa qalin joodarigiisu waa gaduud lugaha hoosana waa madow. Bagaroonka dambe waa cadaan.

Meeshaani waa boor waxaa ku sawiran kalarkeedu yahay buluug cadaan darbiga waa cadaan

Meeshani waa meel hool ah waxaa yaalo mishiin wayn ah jawano cad cad ah ayaa yaalo waxa kamuqdo

Meeshaani waxaa yaalo caagag cadaan gabar ayaa gacanta ku yahso dhulkana waa shul cadaan gee swaxa aku yaalo alwaax qaxwi

Meeshaani waa laami waxaa ku yaala darbi wayn cadaan darbiga waa cadays nin ayaa marayo baabuurna wuu marayo

Meeshaani waa meel hool wiilal ayaa aigu imaaday labo Aya fadhiyo kursi cagaaran darbiga waa qaxwi

Meeshaani waxaa yaalo carfisoouin Aya ayaalo baakado

Meeshaani waa meel miis qaxwi ah waxaa yaalo

Meeshaani waa meel laami oo xaafada gaari ayaa marayo darbiga waa darbi jaale albaabkana waa alabaab qalin

Meeshaan waa dabaq kalarkiisu uu yahay cadaan, daaqadaha waa dhalo. Waxaa yaalo ubaxyo cagaaran dhulkana waa cagaaran oo roog cagaar iyo qaxwi ah uu yaalo.

Meeshaan waa hool astaanta ku dhagan buluug cadaan libaax Ayaa meesha taagan

Meeshaani waa shul gaduudan bero ka baxaayo biyo ayaa lagu ahubayaa

Meeshaani waa miis waxaa yaalo qudaar moos saytuun babaay boorsooyin Aya niman ayaa marayo

Meeshaani waa meel laami ah jiigad guduunan ayaa lagu dhisay kalarkisa yahay qalin iyo cadays ah dabaqyo jajabsan meesha ku yaala iyo jiingad

Meeshaani waa ku yaala dabaqa kalarkisa yahay cadaan waxaa isugu imaaday gabdho wiilal waxay wataan boorar ku sawiran yihiin gedi

Meeshaani waa meel laami bajaaj marayo teendhooyin ku yaalo boorar ku yaalo bajaaj guduud

Meeshaani waa boor bir kalarkisa yahay madow kalarkeedu waa cadaan

Meeshaani waa qol kalarkisa cadaan madow daaha cadaan birtana waa cadays

Meeshaan saxan cad ayaa yaalo waxaa ku jiro jikin pizza basal banbanooni ansallato dhulka uu yaalana waa cadaan

Meeshaan waa laami waxaa maraayo bajaajyo kalaradoodu waa gaduud iyo dahabi. Darbi ayaa kuyaalo meesha oo cadeys ah iyo dabaqyo, bac gaduudan ayaa taalo.

Meeshaani waa qol waxaa yaalo miis waxaa saaran buugaag sadex gabdho kalar guduud cadays kalar qaxwi daahyada waa guduud dahabi ah

Meshani waa qol waxa yaalo mis iyo xarqaan kalarka uyahay qalin iyo seytuun derbigana wacades dhar ayaa yalo mesha

Meeshani waa meel dabaq ah oo ladhisayo waxaa uu kakoban yahay saxan

Meeshaam waa banaan Waxa yaalo gaari cadaan shulkana waa guduud iyo dimeeri isku jiro

Meeshani waxaa yaalo saxan midabkiisu cadaan yahay waxaa saaran caag caagani waa caag

Meeshaani gabdho ayaa joogan waxay wataan Dhar guduunan hidaha iyo dhaqanka ul ayey gacanta ku wataan waxbey tumayaam

Meeshaan kortooman ayaa yaalo waxaa kujiro muubeelo kalarkiisu uu yahay Madow, jaale, qalin baakadahana waa cadaan.

Meeshaani waa qol waxaa joga labo gabdhood gabar kursi ayey ku fadhiyaa miisas ayaa meesha yaalo daaha waa cadays guduud ganbarka waa jaalo kursi waa cadaan galoofis cadaan xijaab cadaan ayey wadataa

Meeshaan waa miis kalarkiisu uu yahay qaxwi waxaa saaran bac baakad kudhex jiro. Bacdu waa cadaan baakadkana waa cadaan.

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo kursi waxaa saaran dirac iyo garbasaar kalarkiisu waa qalin iyo gaduud, garbasaar kuna waa basali dhulkana waa cadeys darbigana oo armaajada waa cadaan.

Meeshaan waa boor cadaan iyo gaduud ah waxaa kusawiran kortoon madow ah waxaa kusawiran nin wato fanaanad cadaan ah wato iyo nin kale oo garan cadaan ah wato.

Meeshaani waxaa turaxad kalarkeedu yahay viyool oo biyo biyo ah kalarkisa cadaan iyo dahabi iskgu jiro

Meeshaani waa qol waxaa fadhiyo warqado cadaan ayey wax ku qorayan shaatiayda ay wataan waa cadaan daahana waa guduud

Meeshaani nin Aya fadhiyo cimaamado miis qaxwi Aya horyaalo kalarka gadaal waa cadays qaxwi

Meeshaani waa qol waxaa kalarkisa wa dahabi kuwa kale la waa jaale

Meeshaan waa boor waxuu saaran yahay talooyin kalarkiisu waa buluug boorku waa cadaan korna far madow ah iyo far gaduudan ayaa kusawiran.

Meeshaani waxaa yaalo miis Maro qaxwi saaran waxaa saaran caag dheer kalaradoda cadaan furka waa cadaan warqado ayaa ku dhagan darbiga waa cadays

Meeshaani waa banaan oo banooni lagu dheelo dad ayaa gesah ka Dana o shabaq Aya ku xiran

Meeshaani waxaa yaalo mugsi ah ahay gaduudan Aya miiska saaran

Meeshaani waa meel dahabi dhalada korkeeda caag madow dahabi katiinad faraanti

Meeshaani waa tukaan waxaa yaalo kalarkeedu yahay guduud cagaar jaale madow buluug cadaan baaali

Meeshaani waa qol waxaa yaalo fadhi miis kalaradoda waa qaxwi barkimaha waa cadays darbiga waa qalin dhulka waa qalin

Meeshaani waa meel shalo ku jiro mobile way kalarkisa waa kalar cadaan

Meeshaani waa meel hool waxaa kuraasman cadaan qof ayey samalaamayan

Meeshaani waa qol hool waxaa yaalo armaajo leerar kalarkeedu cadaan gabar Aya hidiyo dhaqanka niman way taagan yihiin

Meeshaani waa meel hool waxaa yaalo fadhi kuraasman waa cadaan darbiga waa qaxwi nimanka waxay wataan shaati cadaan gabdhanaha madow

Meeshaan waa meel cadaan ah waxaa yaalo caag madow waxaa dulsaaran katiin dahabi ah.

Meeshaani waa qol qof Aya dhax taagan waxa yaalo joodari iyo diracyo shumaca cadaan iyo madow darbiga waa cadaan

Meeshaani waa meel banaan waxaa yaalo sariir kalarkeedu yahay cadays daaha waa cadays katabaanka waa cadaan joodariga waa cadaan

Meeshaani waa qol waxaa yaalo qalabka jiimka kalarkisa uu yahay kalar madow darbiga waa cadays dhulka waa cadays leerka cadays

Meeshaani waa labo nin ayaa miis cadaan kursi cadaan darbiga waa cadays

Meeshaani waxaa yaalo miis waxaa saaran canjeeero ukun labo bakeeri ayaa yaalo bakeeri shaax ah madaxiisa baabur cadaan ayaa yaalo

Meeshaani waa meel banaan waxaa yaalo alwaax waxaa saaran caag cadaan dhulkana waa cadaan

Meeshaani waa meel darbi oo la dhisaayo guri waxa yaalo alwaaxyo niman yaa saar saaran way shamiidaynayaa darbiga

Meeshaani nin ayaa fadhiyo qamiis cadaan kursi madow ayuu ku fadhiyaa darbigana waa cadaan iyo jaalo

Meeshaani waa caag cadaan ku jiro meesha uu yaalana waa meel cadaan darbiga waa cadays

Meeshaan waxaa yaalo qaliman iyo baakado kalarkiisu waa madow baakadaha waa buluug. Qalimaha kale waa cagaar, jaale iyo gaduud.

Meeshaani waa saxan cadaan darbiga wa qaxwi miiska marada ku fidsan guduud

Meeshaani waa guri dabaq ayaa kalarkisa ka kooban yahay dhulka waa cadaan darbiga waa huruud jaraanjarada waa qalin

Meeshaani waa miis bac guduunan Aya ku fidsan waxa yaalo kalarkisa cagaar biyo biyo ubadan qof ayaa meesha taagan bacna wuu yaalo

Meeshaani waa miis waxa yaalo sadex caag oo Kareem ah kalarkisa cadaan background danbo ahucaca ayaa ku furan

Meeshaani waa hool waxaa yaalo fadhi kalarkisa yahay cadays dhalo ayaa ku dhagan waana madow

Waa meel barxad ah waxaa jooga gabdhiyo wilal sadex

Meeshaani waa qol waxaa yaalo kuraasman miisas kalarkisa yahay guduud iyo cadaan darbigana waa cadays leerkana wa cadays

Meeshaani waa garoon lagu dheelaayo nin ayaa ku sawiran kuwa way tagtaagan yihiin

Meeshani waxa yaalo lixkartoon oo jiladi ay ku dhax jirto kalarkiisu waa u egyahay cadaan gabadh ayaa ku sawiran

Meeshaani waa meel laami basas baabur dabaqyo ku yaala

Meeshaan caag cadaan ah ayaa yaalo waxaa kujiro katiinad dheer iyo katiinad gaaban kalarkiisu waa cadeys dhulkuna waa cadaan.

Meeshaani waa hool waxaa yaalo makiinada waxa lagu dubo kalarkeedu waa cadaan meesha

Meeshaani waa meel cagaar kalarkeedu cadaan waxa yaalo baakad kalarkisa cadaan

Meeshaani waa miis waxaa yaalo labo kartoon kalarkisa yahay guduud dhulka uu yaalana waa dhul cadays ah

Meeshaani waxaa yaalo kuraasman boorsooyin darbiga waa cadays nin Aya taagan meesha

Meeshaan waa xaafad waxaa kadhisan jiingad iyo sar iyo gaari dhagax kujirto dhulkana dhagax ayay ka aruurinayaan waa gabdho iyo wiil ayaa meesha joogo.

Meeshaani waa laami guri Aya ku yaala kalarkisa waa qaxwi albaabkana waa madow

Meeshaani waa barxad banaan guri darbigiisa jaalo labo gabdhood ayaa yaalo iyo miis iyo sadexlo

Meeshaan waa qol waxaa yaalo fadhi iyo miis kiisa roog ayaa kufidsan. Miisku waa qaxwi, fadhigu waa qaxwi, rooguna waa dameeri, dhulkuna waa cadaan.

Meeshani dad ayaa taagan oo wato clan bulug ah

Meeshaan waa qol darbiga waxaa kudhagan falaawaro gaduud iyo dahabi ah. Miis cadaan ah ayaa yaalo. Shini wareegsan oo madow ayaa yaalo.

Meeshaan nin ayaa joogo oo makaroofan heysto. Qamiis madow iyo shaal gaduud ayuu wataa. Darbiga boorka waa cadaan iyo jaale.

Meeshaani waa qol miis la dhigan waana guduud qajaar darbiga waa cadays boorkana cadaan yahay

Meeshaani waa miis waxaa yaalo shan cagaadod viyool miiska uu saaran yahay waa cadaan

Meeshani waxaa iga muuqato saacad oo cad cadaan ah wataan makorafano ayay haystan miiskan waxaa saaran banooli

Meeshaani waa barxad dhagax man ayaa yaalo bacaad guduunan Aya ayaalo

Waxa yaalo caag ku dhax jiro dirac kalarkiisuyahay madw

Meeshaani waa hool waxaa isgu imaaday gabdho wiilal kuras cadaan mis cadaan ayey ku fadhiyaan Mobilo Aya agyaalo darbigana waa cadaan

Meeshaani waa meel hool waxaa yaalo kuraasman miisas midabkiisa cadaan falawer waa cadaan darbiga cadaan dhulka waa buluug

Meeshaani waa qol sariir ayaa yaalo armaajo kalarkisa yahay dameeri darbiga waa cadays go ku fidsan waa cadaan kataban wa cadaan dhulka waa dameeri

Meeshaani waa saxan jaale hilib guduunan Aya saaran

Meeshaani waa guri darbigiisa waa cagaar daaha waa cadays albaabka waa qaxwi kursi buluug mituleel cagaar ah

Meeshaani waa waxaa yaalo waxa ku jiro surwaal jaale dhulka uu yahay cadaan darbigana waa cadaan

Meeshaani waa carwo kalarkisa yahay basali qaxwi cagaar iyo guduud

Meeshaani labo nin ayaa taagan dabaq ayaa ka dhisan kalarkisa yahay cadays leerka uya ka ifahyo

Meeshaani waa banaan calanka soomaliyo taurax darbiga cadaan shaati midabkiisa

Meeshaani waa meel banaan waxaa jooga gabar waxa ayey qoraysaa kursi waa madow

Waa meel banaan darbiga uu ku jiro waa waa darbi cadays ah